Enhumba ensereke n'eisubi nga mmante eri muluya ghainhuma wayo eriyo ensiko.

Empologoma ensaadha erambaire mu nsiko mwisubi erili mu langi eya kisitaka.

Amakerenda ghalala ni kapisoozi mu bulangi edhendhaghulo, bagabuunze ghalala. Amakerendha ni kapisoozi mulimu ag'erangi eyakyenvu ni langi endheru.

Ennhumba ibili edh'eisubi, einhuma yadho eliyo omuti ogwe kilaala. Abaana babiri bemeleire n'embuzi eli kulya muluya, enhumba dhaselekebwa isubi.

Eghaya edhamasanhalaze dhiri kubita ghaigulu ku nkondo edha masanhalaze, aye obwile buzibye.

Omusigiti wankaki wagwo ghaliwo emotoka ebiri dhilingilire emberi ey'omusigiti

Endhoki eri ku bimuli eri kunhwamu omu dhenene ebimuli bili mu kala eya bululu era nhi kilagala

Abaana abasomi bali babiri nga omwaana oghundhi gha bughala agemye ali silingisa egaali oghundhi abekeire ensagho ku mugongo nga bombi bambaire saati edhiri mu mu langi endheru, nhe sikati nhe'mpale.

Omusaadha nga ayemeleire ku lyato lye, ali kutereza obutimba. Ku lyato kuliku eyingini ey'okumaadhi nga ayambaire enkofira ayemeleire mu maadhi.

Amaadhi gazigwire, amaadhi ganhatera okutona nga einhuma ghalibonekerayo omulongoti ogw'amasimu n'olugudo olwaitaka.

Omukazi yetwiise akaibo ku mutwe gwe. Ali kufuluma mu mulyango ogw'ennhumba ey'eisubi. Ku mabbali eliyo ekyagyi, eky'emmele.

Omughumbi oghe nsuwa ali mwitogero ali kughumba ensuwa, mungalo dhe mulimu eitaka eri ghumba ensuwa elyeibbumba.

Enhonhi dhebeeta dhi kaloli dhemereire munsiko nga nhingi, enhonhi dhiri mwiisubi eriri mulangi yakilagala

Omwana omughala ayemeleile nga einhuma ghe ghaligho ekibungo eky'amanda agafumba, ghanhuma ghe ogh'amanda ghaligho omusaadha atyaime ku kabbenki.

Omwana omulenzi nga alikufuwa eigwaala ayambaile omudhoozi oguli mu langi emmyufu.

Ensenene badhiniike mu maadhi mu kasepiki akatono. Ensenene dhili mu langi eya kiragala nh'eya kyenvu.

Amaadhi ameru nga gali bita mu buyiriro, kumabali okwe biyiriro ku liku obubira bira obuli nhaku amakoola agali mu langi eya kilagala.

Abasirikale, oghamagye nhaba polisi. Omusikale oghamagye nga agemye emundhu na ba polisi bali kumotoka yaibwe eya kabangali

Ensenene edhiri mu langi ya kiragala nkalange. Badhiseneile mu kigiiko ekiri mu langi ya kisitaka.

Ekidhyeri kiri mulangi endheru kukidhyeri kino kumbali kwakwo kuliku ebipira ebiri mulangi endhirugavu kisibe noludhegere.